Eŋu biddzowo le afi ya eye eɖewo bi dzo ɖe agbadɔ aɖe te. Agbadɔ hã bi dzo. Emɔdodo aɖe le agbadɔ ŋgɔ ɖa eye amewo le emɔ dzi. Eŋu ɖeka aɖe hã le mɔ dzi.

Ame aɖewo le mɔto eye nyɔnu metsitsi wɔme eve le wo me. Ɖevi wɔme etɔ̃, eŋu wɔme eve aɖe le wo megbe eye moto aɖe gbɔna le woƒe ŋgɔ. Nyɔnuawo le bagi ɖe asi.

Ɖevi aɖewo le ʋe ɖum eye wo katã wode nane afɔ. Wo katã wodo nu ɖeka ɖe ali eye ɖewo ble ta kple avɔ vi aɖe eye ɖevi ɖeka aɖe ɖɔ kuku ɖe ta.

Ame ene aɖewo le tsaƒu to. Nyɔnu wɔme etɔ̃ ŋutsu ɖeka. Nyɔnu wɔme eve aɖewo nɔ anyi ɖe sɔ dzi. Nyɔnu ɖeka le sɔ megbe da asi ɖe sɔ dzi eye ŋutsu aɖe le sɔ ƒe ŋgɔgbe ƒe axa dzi le sɔ ka ɖe asi. Ŋutsu do awu ʋi eye wodo atakpui yibɔ aɖe.

Ame aɖewo le ƒuƒoƒe eye nyɔnu aɖewo le atsitre nu le vi ɖe asi eye ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le kplɔ ɖe ŋu le nane ŋlɔm ɖe agbalẽ aɖe dzi eye ŋutsua aɖe le atsitre le nyɔnu yiwo ke le vi ɖe asi le awu ɣi aɖe me.

Ame ve aɖewo le gakpo matsin aɖe gbɔ eye wo katã woɖɔ kuku ʋɛ̃ ɖe ta eye wo katã hã wogado woƒe dɔmedewu ɖe woƒe awuwo dzi eye wole nane wɔm le gakpo matsinia ŋu.

ame hatso aɖewo le tsi aɖe eye eɖewo do awu eɖeo medo awu o. eɖewo do godi yibɔ eɖewo do awu yibɔ eɖewo do awu ʋi eye eɖewo nɔ bɔbɔ ɖe etsia me kɔ abɔ yi dzi.

Ɖevia ɖewo wɔ atu na yevu nyɔŋua ɖe eye wo katã wole kpexɔa ɖe te, ke ŋutsuvi ɖevia ɖe ya mewɔ atu na yevua o, ke ɖeko wòkɔ asia me ve kɔ de glã te hete ɖe wotɔwo ŋu.

ŋutsuaɖewo le xɔ ɖe me eye wókatã wodó atalegbe eye eɖewo ɖɔ kuku ɖe ta eye wókatã wodó vuvɔme wu.ɖe woƒe awuwo dzi eye eli dzi aɖewo hã wóle xɔame le ŋutsuawo gbɔ

Ɖevi aɖewo le tɔme le tsi kum. Wo katã wodo awu le tsia me. Ɖevi ɖeka aɖe le wo dome, ya bɔbɔ ɖe tsia me heɖɔ kuku le tɔa me.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi le kɔmputa ɖe asi eyɛ bɛnts legbeaɖe le eƒe ŋgɔ eyɛ eƒe dɔwɔnuwó katãwó le bɛntsa dzi eyɛ nukpotuikpotui dzadzrawo le eƒe miakpadzi

Ŋutsu aɖewo le dɔwƒe aɖe eye wo katã woɖɔ kuku ɖe ta eye ɖewo ƒe kukua le ʋi eye ɖewo ʋie ke eɖewo ƒe kukua le aŋtsiɖiɖi eye wo katã wodo godi atalegbe eye eɖe tsi atsitre ɖe gakpo aɖe dzi.

Ɖevi gbogbo aɖewo le sukuxɔ aɖe me. Ŋutsu aɖe le mɔnu le atsitre eyike ɖo kuku edo awu dzi aɖe eye nuŋlɔkpe aɖe le ɖeviawo megbe eye ati zikpuiwo le xɔme fuu.

Ame atɔ̃ aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe me eye nyɔnu woameve le wo domi. Ame etɔ̃ nye ŋutsu. Ame aɖewo bla wɔtsi ɖe alɔtsinu ye ame ɖewo mebla wɔtsi ɖe alɔtsinue.

Nyɔnu aɖe le exɔ aɖe me eye wo le anyinɔƒe trɔ megbe de avɔ gbogbo aɖewo eye nyɔnua ɖo nukom eye foni aɖe le eƒe miasi me eye avɔ geɖewo le aŋe ʋi aɖe me le xɔa me.

Yevu aɖwo le dɔwɔƒe eye wo katã woɖɔ kuku. Eɖewo ƒe kukua le dzie eye eɖewo ƒe kukua le ʋie eye eɖewo ƒe kukua ke ʋi. Ɖeka koe ƒe awua le dzie eye susua ƒe awua nye aŋtsiɖiɖi.

Ɖevi aɖewo le ŋutsu aɖe gbɔ eye ŋutsua le klo nu. ɖevi ɖeka ya medo awu o ke ɖevia woame eve wo le ŋutsua kpɔm dũu nu yi wɔm wòle wole ekpɔm.

Ame enyi aɖewo le ekpɔ ɖe ŋgɔ le egbe me eye wo katã wo le alɔ le gbea me eye wo katã wokɔ abɔ yi dzi le kplɔ ŋgɔ. Ekpe aɖe le ekplɔ te eye gakpo legbe aɖe hã le ekplɔ te.

Emeaɖewo le ʋuaɖe me le egbeaɖe me, atsiglinyi wɔmeveaɖewo hɔwó le afima, atsiglinia ɖeka le eʋua megbe eyɛ ɖeka hã le ŋugɔ, atsiaɖewohɔ le afima

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba eye wòle nyɔnuvi ɖevi aɖe ɖe anyigba eye moto aɖe hã mu ɖe anyigba. Eye eŋu aɖe le motoa ƒe ŋgɔ hã eye ŋutsu aɖe lé asi le piktsa ɖem wo.

Ŋutsu aɖe le ŋgɔkutsu gbe eye wòlé solar panel ɖe asi le ŋdɔkutsuagbe, eŋu battery aɖewo hã le eƒe ɖusi kpa dzi le ŋdɔkutsua gbe eye ŋutsua ŋutɔ ɖo awu tewui yibɔ aɖe le ŋdɔkutsua gbe.

Nyɔnuvi ɖevi ene aɖewo le hatsotso me, ɖeka lé nuɖugba ɖe asi, eye ɖeka hƒ kɔ asi de nuɖugba me, eye wòbla ta kple avɔ aɖe eye ɖeka hã kɔ asi kɔ tsyɔ nu eye ɖeka hã le dome ɖo nukomo.

Nyɔnu aɖe le anyinɔƒe eye woɖɔ nukomo trɔ megbe de atikutsetse vovovo aɖewo eye wode eƒe asiwo ɖe aŋekusi aɖewo dzi eye kaɖɔt le aŋego aɖe me le emegbe.

Abladzotɔtɔe aɖe le watsɛ dzi. Tadi hã le watsɛ dzi. Koklozi ɖeka hã le wateɛa dzi, supageti aɖe hã le watsɛa dzi, sabala tsotoe aɖe le watsɛa dzi eye kabagi hã le watsɛa dzi.

Ame aɖewo le ƒoƒuƒe eye aɖewo le anyinɔƒe, aɖewo hã le atsitre ŋu. Wo katã wodo awu ʋi sɔɔ eye aɖewo lé pɛni aɖe ɖe asi nɔ enu ŋlɔm ɖe agbalẽ aɖe dzi

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. wo katã woɖɔ kuku eye wo le gakpo gã aɖe ƒe ŋgɔ eye wo le gakpoa ɖe asi. Tseni aɖe hã le wogbɔ afi ma.

Exɔ aɖe mu eye atsi si wokɔ gbe xɔe hã kaka ŋlayaŋlaya fli wluiwlui keŋkeŋ eye elektrisitika aɖe le atsiawo dzi ye nu dzi aɖe hã le atsi ake dzi.

ŋutsuaɖewo le dɔwɔƒe aɖe eye wóle gli ɖom eye wókatã wóɖɔ kuku eɖewo ƒe kukua labe aŋtsiɖiɖi ene eye ɖe hã ƒe kukua le dzĩe eye wokatã wodó awu ɖe woƒe awu dzí

Nyɔnu aɖe le dzodoƒe eye wòlé nane ɖe asi hele nu kom ne nua, eye wòtrɔ megbe de kitsin kabɔd aɖe. Seƒoƒo aɖewo le nyɔnua megbe le kitsin kabɔdia dzi eye fon aɖe hã le nyɔnua ƒe mia kpa dzi le kitsin kabɔdia dzi.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me eye ɖevi aɖe yi ke do awu tewui ʋi aɖe hã le xɔa me eye ɖevia le nu kom eye nyɔnu aɖe le emegbe do awu dzɛ̃ aɖe. Ŋutsu aɖe hã bla ta kple nu dzɛ̃ aɖe le xɔa me yi ke dze ŋgɔ ɖevia.

Elã aɖewo le hatsotso ɖeka me. Dzata hã le eme. Elã dzogoba aɖewo hã le eme eye dzata le ta na elã ɖeka eye dzata bubuwo hã mlɔ elã ma ke dzi.

Ame aɖewo le fiɖi le trɛni wɔm eye wo katã wodo awu ɖeka tɔŋgbi. Wo katã wodo godi ɖeka hã tɔŋgb. Wo katã wodo afɔkpa. Ame aɖewo nɔ anyi le fiɖia godo

Nyɔnua ɖe ɖɔ fiakuku ɖe ta eye wòkɔ ɖusibɔ yi dzi eye wòɖɔ ŋukomo eye fiazikpui aɖe le emegbe eye ŋutsua ɖe hã le emegbe eye ya ekɔ mike a ɖe ɖe nu.

Ɖevi wome adre le ƒuƒoƒe eye wome ame adrea katã wonɔ anyi ɖe li aɖe dzi eye wo katã ƒe awu ƒo ɖi, ɖovu aɖe hã le ɖevi eve ŋgɔ tututu

Amea ɖewo sa avɔ ɖe akɔta eye wolé agba ɖe ta eye amea ɖewo de dzonu kɔ, amea ɖewo ƒe avɔ ɖi wo nɔewo tɔ. Ke amea ɖewo tɔ to vovo tso wo nɔewo gbɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le kopɔt aɖe ŋgɔ eye silva aɖe le kopɔtu la di. Kusi aɖe le eƒe miakpadzi eye ehɛ aɖe hã le esi.

Zikpui bɔbɔe aɖewo le exɔ aɖe me eye ekplɔ eve hã le exɔa me. Ekplɔ ɖeka le zikpuiawo ƒe ŋgɔ eye agbalẽ ɖe ete eye nane hã le ekplɔ dzi. Ekplɔ vevelia seƒoƒo aɖe le edzi le axadzi ɖaa.

Ŋutsu eve aɖe le xɔ aɖe me. Ame ɖeka ta kom ne nɔvia. Ame ya ke ta kom la, eɖo kuku aɖe ta eye wogaɖo gaŋkui ɖe ŋkume ke ame ya wo ta kom na eko avɔ ʋi aɖe gba kɔtome.

Nyɔnuwo ƒe afɔkpa gbogbo aɖewo le hatsotsowo me eye amadede vovovowo le wo ŋu eye xexi aŋtsiɖiɖi aɖee ma le afɔkpa ƒe axadzi ɖaa eye ŋutsu ƒe afɔkpa aɖewo le xexia te.

Ame etɔ̃ aɖewo le flawa gaɖin aɖe me, nyɔnu woame eve, ŋutsu ɖeka, wo katã wodo godui atalegbe eye nyɔnu woame eve wodo awu grin aɖe yike nye awu abɔta kpakpɛ wu aɖe.

Ɖevia aɖe de nuɖuɖu nume na ŋutsua aɖe eye ŋutsua ɖɔ gaŋkui eye nuɖuɖuwo li vovovo le agba ɖewo me le kplɔa dzi eye gatsiwo hã wole me.

Ame aɖewo le ƒuƒoƒe le anyinɔƒɔ eye agbalẽ aɖewo le kplɔ̃ dzi le ame aɖewo ƒe akɔme eye ame eve aɖewo le atsitre. Nyɔnu ɖeka, ŋutsu ɖeka, flaga aɖe hã le xɔa me.

Ame aɖewo le ƒuƒoƒe le amekukuɖaka aɖe gbɔ eye ame ɖeka le klodzi trɔ megbe de aɖaka kea me atɔ aɖe hã nɔ anyi dze ŋgɔ de aɖaka.

Ame gbogbo aɖewo le wusatɔwo ƒe gbedoxɔ gbɔ eye eŋu eve le afi ma. Eŋuawo dometɔ ɖekae nye ambulasi eye ame aɖe hã le kameɖa ɖe asi le eŋua wo dometɔ ɖeka gbɔ.

Ame aɖewo tso teƒe aɖe yina teƒe aɖe. Wo katã wolé bagi ɖe asi le gbeƒuƒu aɖe me eye wo katã wodo vuvɔmewu. Wo katã wodo awu vovovowo le gbea me.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi eye kɔmpita aɖe le eƒe ŋgɔ eye wonɔ asi tem ɖe kɔmpita dzi. Nyɔnua do awu yibɔ aɖe eye wodo godui atalegbẽ aɖe eye hã le yibɔ.

Ame atɔ aɖewo le ɔfisi aɖe eye ame ve le anyinɔƒe. Ame etɔ̃ le atsitrenu. Aflaga wɔme eve aɖe le ɔfisia hã eye ame ɖeka kɔ asi yid zi. Ame ɖeka le gbale aɖe ɖe asi.

Ame aɖewo le ƒuƒoƒe le dɔ wɔm eye hama hã le wo gbɔ, eɖewo ɖɔ kuku eye eɖewo do awu aŋutiɖiɖi ɖe woƒe awuwo dzi.